Cutar coronavirus kowa ya san cewa cuta ce ta mashako mai matuƙar illa wanda tana kama huhu da wurin numfashi mutum wanda hakan in ta faru, za a iya rasa rayuka Toh wannan dai a ƙasar Najeriya ne nan inda masu ɗakin shan magani, ma’aikatan ciki suke ƙokawa da su da al’umma a wurin a kan maganin kwantar ko magance cutar coronavirus. Nan inda shi wannan ma’aikacin lafiya yake magana cewa waɗannan magunguna da ake amfani da su wurin warkar da cutar coronavirus sun yi ƙaranci saboda ana rasa su Saboda waɗanda suke da ƙarfi na hana cutar yaduwa ba a samun su da sauƙi, saboda yawanci ana kawo su ne daga China, daga India, daga ƙasar Amurka toh sun dan yi wahala a kwana biyun nan Toh yanzu suna kiran gwamnati da su san yadda za a taimaka musu domin waɗannan magunguna su zo hannu, domin a ceci al’umma saboda rayukan al’umma yana da matuƙar muhimmanci, Sannan da lafiya za a iya yin komai Sannan ita wannan cuta takan yadu da gaggawa toh dole ana da buƙatar magunguna kuma magungunan nan sun yi ƙaranci toh ana neman ta yadda za'ayi a kawo ɗauki a wannan gari na Lagos musamman duba da yanayin gari na lagos kowa ya san cewa gari ne mai yawan al’umma da cunkoso Toh kuma ba a son yaduwar wannan cutar ta yi yawa Saboda haka ana kira ga gwamnati da ma’aikatu masu zaman kansu da su taimaka su kawo ɗauki a garin Lagos ta yadda cutar ba za ta ci gaba da yaduwa ba, a samu maslaha Wannan cutar tana da matuƙar tana da matuƙar illa ga mutane ba yara kaɗai ba, har da manya da tsofaffi Toh kuma gaskiya ana buƙatar agaji, agajin ma kuma na gaggawa wanda za a iya taimakon mutane da su.

Wannan bidiyon da kuke kallo da wannan wani bawan Allah da kuke gani yana taba kan mutane suna fadi suna zubewa a ƙasa, a coci ba kowa bane se masha hurin malamin addinin kiristan cinnan wato, pastor TB Joshua wanda ya shahara ne wurin ki wurin warkar da mutane daga ci wukansu daban daban, wanda yashafa daga matsololin irin na rawuwa, matsololin iyali matsololin shaɗanu da matsololin na yau da kullun da mutane kan iya fuskanta ko a gidajensu ko awurin aiyuka ko a al'umma gaba daya,, to kaman dai yada kuke kallo awannan bidiyo za kuga ya taba kan mutun mutane gasunan dai da yawa sunzo kowa da matsololin shi wata kaman wancen kunganta tanada ciwon kafa tana ta ihu yana mata addu'a to yanada wata kalan ilhama inda yake, nuna bajintan karamar shi na gurin warkar da mutane na cuwuka da ban da ban, yanzu kaman wancen kunga an mata addu'a ta mike da bata iya tafiya na tsawon lokaci gashinan ta mike, gashinan hadda fararan fata ma, um turawa masu jajayen kunnuwa sunzo wannan coci dan suma amagance musu matsololi kuma su tabbatar da inganci addu'o in shi da karamominshi to yanzu zaku gani gasunan suna magana daya bayan daya, yanzu wannan baturen yana magana yana cewa da kaman be yadda da ayukan pastor TB Joshua ba amma tinda yanzo cocinshi, yace daga ganin shima se yaji wani irin yar ajikinshi sannan kuma da ya taɓashi se yaji ya faɗi inda hakan ya kasance akai mishi magani har yatashi ya farfado kuma ya gam ya gamsu da cewa pastor TB Joshua pastor ne mai karfin addu'o i wanda yake, yake yake warkar da mutane daga matsololi iri iri matsololi daban daban, na rayuwa matsalolin jiki ne, wanda suke da makanta ne wasu basa gani wasu rashin haihuwa wasu kuma rashin ci gaba wurin aiki wasu matsololi wanda magwata sun sa su agaba duka yana magancewa yanda haka suna, suna bama mutane shawara duk wani Kirista da yake da matsala ze iya zuwa ya sami pastor TB Joshua wannan cocin da kuke gani a legas ne, a legas haka wannan a cocin legas ne so duk inda kake zaka iya zuwa kasami addu'a.

Shi dai cutar daji ko in ce cutar sankara yakan iya kama ko ina a jikin bil’adama wa lau a jinsin mata ko a jinsin maza To, wannan da kuke gani wani rahoto ne daga daga TVC gidan talabijin na TVC inda suka suka wallafa a a gidan TV Sun tayan da mutane aka yi gangamin sanar da mutane maza wannan ya ta’allaka ne ga maza kaɗai wanda hakan yana nuna ana nuna musu, ana wayar da kansu a kan cutar sankarar masakuta, wanda yana ɗaya daga cikin matsalolin da kan iya kashe maza wanda matsalar maza shima ya shafi matsalar iyali, tunda duk abin da ya shafi mace ya shafi namiji abin da ya shafi namiji shima ya shafi mace wannan gangami ne da aka haɗa wurin wayar da kai ne ga maza a al’umma wurin zuwa gwaji domin gane sankarar da wuri To, yanzu haka, ana magana ne a kan sankarar masakuta wadda ke iya kashe maza Wanda shine na biyu a cikin cututtuka da ke iya kashe mazaje Sannan kuma an bada shawarwari ta yanda mutane za su kula da kansu wajen zuwa gwaji An shawarci mazaje da su riƙa zuwa gwaji a kai a kai zuwa asibiti, su riƙa kai kawunansu asibiti mafi kusa sannan annan gwaji a wasu asibitoci akan yi shi kyauta Wannan dai a Jihar Lagos ne To, an ce mutum idan ya kai shekara arba’in ya kamata ace ya je a masa gwaji irin wannan a tabbatar ko yana ɗauke da cutar ko bashi dashi Yanzu wannan ana magana ne a kan ciwuwuka wanda ya shafi maza ne kaɗai Wannan matsala ta shafi maza ne kaɗai. Kuma ba a son yawan mutuwar mazaje To, mutane kun dai ji an shawarce ku maza da mata Waɗanda suka shirya wannan gangamin wayar da kan maza gashi nan sun haɗa da ‘yan fim da ‘yan wasan kwaikwayo, da waɗanda suke mawaka ne da sauransu Duk an haɗu ana ba ku shawara da ku je ku yi gwaji ku yi gwaji a yau ɗinnan kar ku jira sai gobe.

Nan Najeriya ce inda aka kawo mata ɗauki a wani gari Na cutar Coronavirus, wato COVID-19. inda Hukuma daga Amurka da kuma kungiyar ga manyan ƙasashen Afirka ta kawo musu gudunmawa na na magunguna waɗanda za su kare mutane daga kamuwa daga cutar coronavirus en da aka ga ma’aikatun lafiya sun shiga kauyuka daban-daban cikin kauye dan kai musu agaji na magani da rigakafi A yayin da mutanen garin suka shaida wa ’yan jarida, sun ce sun ji daɗin haka don yanzu sun samu ƙwarin gwiwa na kasancewa sun samu magani wanda zai kare su daga kamuwa da cutar Coronavirus. wanda sun ce sun ji matuƙar farin ciki saboda saboda daukin da aka kawo musu, tunda su ba kamar mutane da suke birane waɗanda suke da ke da hanya da manyan asibitoci da zasu iya samun musu, Waɗannan kungiyoyi daga Amurka sun yi matuƙar ƙoƙari da suka kawo musu shi cikin kauyuka suka amfana Ma’aikatan lafiya suma sun gaya wa ’yan jarida cewa suna samun haɗin kan en garin saboda en garin an sami kyakkyawan fahimta tsakaninsu wurin kare kamuwa daga cutar numfashi wato Coronavirus. Toh, a wannan lokaci dai wannan dauki da aka kawo daga Amurka da kungiyar ƙasashen Afirka tana da matuƙar muhimmanci sosai wurin kare mutane, ba ma en kauyen kaɗai ba har da 'yan Najeriya gabaki ɗaya ta yanda baza'a rasa rayukan mutane dayawa ba tsanan kuma a kare su daga barazana a cire su daga haɗarin barazana da tsoro na kamuwa da cutar wannan Coronavirus tana da matuƙar matsala tana haifar da cutar mashako na numfashi zazzabi da sauran su toh wannan kungiya ta yi namijin ƙoƙari wajen ganin an dakile kamuwa da wannan cuta na coronavirus a kauyuka harda garin Najeriya kasan najeriya gabaki ɗaya.

Shingaye na al'ada ga zamantakewa shingaye na al'ada shingaye na al'ada wani abu ne wanda ya ya aya samo asali da kuma tsari tsaron hukunci da al'adun al'umma ma'ana amfani da hanyoyi kamar uwa u ana son uwa ta sami in ta haihu ta ta ta sa ma ta sama abin nan ɗinta tsari in ta haihu tasa mu tasamu hutawa hutawa abinda ake nufi tsakani in ta samu ciki ciki mahaifanta ya huta kuma jininta ya dawo a yaron ya samu aa samu tarbiyya yanayin da za a tarbiyyantar da yaron in ta huta yaron zai zama yana da yaron ya zama yana da lafiya uwar mahaifarta ya huta a a jinita ya dawo mahaifa ya huta jijin jikinta ya dawo a samu tarbiyyantar da yaron abinda ya kamata ana son tsarin iyali dan mahaifa ta samu hutawa jinin jikin ya dawo yaro ya samu ingantaccen ilimi ku za ya sami ingantaccen kuzari kuma tsakanin wannan haihuwan da wannan haihuwan akanso wannan tazaran a samu kamar koda shekara ɗaya ko biyu a samau kamar shekara uku in aka samu wannan ana saran in Allah ya yarda wannan tazara ya kuma a addimni na son al'ada

Wannan bidiyo da kuke gani a gidan TVn Muryar Amuka ne ta yi shi inda ta yi hira da wasu iyalai na Mista Jonson wadanda su ba su yarda da zuwa asibit don neman waraka ko sauki na rshin lafiya ba ita dai wannan matar da kuke gani mai sana'ar kayan miya ce inda ta ce ta yi fama da ciwon Sankara ta inda ta ce ta waraka ta hanyar zuwa addu'o'i a coci da da inda ake zuwa addu'o'i na addinin kirista wanda ta ce ta sha fama ta sha wahala da wannan cuta ta sha gwagwarmaya ta inda ta ce taki zuwa asibiti saboda ta yi imani cewa Ubangiji shi ne mai warkarwa ta ce ta je ta sami babban malamin addinin Kirista ta fada ma shi matsalolinta ta inda ta ce ya ce mata ta je ta yi amfani da ruwa da gishiri idan ta yi amfani da ruwa da gishirin nan ta sha duk wani cuta dake jikinta za ta samu sauki hakan kuwa ta ce taa gwada ta yi kuma ta ce tun daga nan ba ta sake fadawa wani ciwon rashin lafiya ba inda ta ce a hakan ma tana kokari kuma tana sa rai cewa watarana mijinta ma yanda ba ya gani zai zo ya samu waraka ta inda ta ce ita ta yarda da aikin Ubangiji saboda yana warkarwa yana rayawa yana kashewa kuma duka shi lokacin shi shi ne lokaci mafi daidai mafi tasiri ta ce b za ka yi daga yi ka ga nasara ba sai ka yi hakuri saboda shi Ubangiji ba a yi masa dole yana yin abubuwanSa yanda ya so to ita wannan dai a kasar Najeriya an fadi mutane suna da yawan addu'o'i kamar a garin Legas din nan ana samun miliyoyin mutane wadanda suke zuwa wurin karatu da ibada kullum-kullum-kullum suna i bada wurin cewa Ubangiji ya yaye musu dukkan wata damuwa da kuma bauta yan Najeriya an san su sun yi shura wurin bauta da yin addu'o'i ta yanda kuma wasunsu da yawa sun ce sun ga nasarar hakan a rayuwarsu.

A cikin wannan hoto yana nuna wasu aladu acikin keji na ƙarfe, wanda ke nuna da cewa ana kiwonsa ne a cikin gonar kiwon aladu aladun suna kallon waje a cikin shingen ƙarfe kuma yanayin wajen yana nuna cewa ana kiwonsu ne don kasuwanci ko amfanin gida hoton yana nuna kiwon dabbobi musammman aladu, wanda akeyi domin samr da nama da sauran kayayyakin amfani gida ana iya fahimtar cewa ana kiwon aladu a cikin keji mai tsari wanda zai iya zama hanyar kula da tsafta da kuma kiwon lafiya kiwon aladu yana daga cikin samun hanyoyin kuɗin shiga a ƙasashen da ake cin naman aladen akwai matsaloli da hanyoyin magance su kamar cunkoson alade akeji idan wuri yake idan wuri ya cukushe, hakan zai iya janyo matsalar lafiya ko cuta tsafta dole a kula da tsafta wurin kiwo don gujewa yaɗuwar cututtuka kyautata yanayin kiwo idan ana kiwo idan ana kiwon aladu don kasuwanci yanada kyau a samr da ishasshen sarari da kulawa ta likitan dabbobi a taƙaiceda wannan hoton a taƙaiceda wannan hoton yana wakiltar rayuwar dabbobi a gonar kiwo yadda ake kula dasu don amfanin abinci ko kasuwanci

Wannan bidiyon da kuke gani, ku kalla, hoton me Kuka gani?? na ɗaya, wannan hotunan na hunhu ne gudu biyu, ɗaya gashi nan kun ganshi jajir ɗaya Kuma baƙin ƙirin. To me hakan yake nunawa? Ɗaya Shi wannan Jan da kuke gani shar shine lafiyayyar hunhu wanda yake aiki yanda ya kamata, shi kuma wannan baƙin kamar yanda kuke ganinshi baida kyan gani haka yake nuna wannan lalataccen hunhu ne ne wanda ya sami dubban matsaloli. To yanzu a haka me kuke tunanin wanda ya kawo wannan lalacewar hunhu? Abinda zamuyi magana a kai Yau shine, maganar shan sigari. Wannan baƙin hunhun yanda Kuka ganta ta dawo a haka, tamkar a cikin bil’adama ne, kamar ace mutum ne guda guda ɗaya yake shan karar sigari guda ashirin na tsawon kwana ashirin, wanda hakan Shi ke haifar da wannan matsalar. Wannan matsala ta hunhu matsala da sigari Ke kawowa matsala ce me ɗinbin yawa,, na ɗaya abinda Ke kawo haka, Shan sigari yana rurrufe ƙofofin sadarwa tsakanin zuciya da hunhu. Ita hunhun nan ita ke tace iskan da muke shiga muke nunfashi, nunfashi muke shigar da iska muke fitarwa. To ita wannan hunhu aikinta ne ta sarrafa wannan nunfashin Kuma ta aika da saƙo na jini zuwa zuciya, sannan tana haɗe da wasu ƙananu ƙananun jijiyoyi wadanda su suke taimakawa wuri kai wannan saƙon na jini zuwa ga zuciya da sauran wasu abubuwa,. wanda shi kuma hayaƙin sigari Shi yake toshe waɗannan ramuka na wannan jijiyo suke bada matsala wurin Yin nunfashi. To, shi dai wannan nunfashi koda anyishi mutumin da hayaƙi ya tottoshe mishi wadannan jijiyoyi zai zama yana samun matsaloli wurin yin nunfashi, fitar da iska da shaƙarshi, sannan mutum zai iya kamuwa da matsanancin tari, wanda zai dameshi ya kai ga cewa hunhun, da sauran kayan, da sauran ɓangarori na jiki waɗanda suke taimakawa wurin nunfashi sun sami matsaloli. Shan sigari da yawa irin haka, yana Iya jawo Sankaran Shi kanshi hunhun. Ta Inda zai kamata da Sankara, yanda sankaran zaibi Kuma ya yayyaɗu cikin jikin mutum, ta Inda Idan ba da kwakkwaran magani ba za'a Iya kaiwa ga rasa rai. Ita wannan cuta da kuke gani ba ƙaramin illa take dashi ba, tana Iya illata mutum lokaci guda. To kamar yadda Kuka gani a wannan hoton wanne kuka zaɓa? Zaɓi yana gareki, wannan Jan kukeso hunhun Ku ta kasance Koda yaushe a ciki Ko Kuma wannan baƙar? Zaɓi ya rage naku.

Yau zamuyi bayani ne agame da alfanun daina shan sigari Shi dai shan sigari mutum zai iya dainawa kuma idan ya daina rayuwar sa takan iya dawowa kamar bai taɓa yi ba Na daya daga ranar awa wanni kaɗan daga dainawa misali ace Minti ashirin daga mutum ya daina shan sigari zai iya jin canji ma a jikin shi Saboda menene yanda numfashin ka da sauran su zai iya daidaita Idan akayi kwana daya baka sha sigari ba jini ka zai dawo kaman yanda yake zai dawo kusan yanda yake a da Saboda numfashin ka zai ƙaru yanda yake shiga yake fita zai ƙaru zai dinga fita ta yanda ya samu zai yinga dawowa daidai kaman idan akayi kwana uku ko ko zuwa sati ɗaya shima zakaga jikinka canjin cewa jikin ka kanshi ka fara samu A’a budewar kwakwalwarka, kwakwalwarka zata dawo taringa canza tunani Sanna idan akayi kaman sati biyu baka sha sigari ba zaka ga cewa bakinkama ya fara sauyawa yanda wasu saboda shan sigari zakaga bakinsu ya nuna jikin su ya lalace zakaga ya rarragu Idan akayi sati uku ba’a sha sigari ba hatta yaɗuwarka da mu’amalar ka da mutane shima zai canza Idan ko akayi kaman wata daya idan ko akayi wata daya baka sha sigari ba shima zaka iya samu daidaito na huhunka dake aiki da zuciyarka da yanda jini yake sassarfa a cikin jikin ka shima dai zai fara yana daidaita da yanayin dumin jikinka da yanda jikin ka yake duk zasu rinka dawowa yanda ya daidaita. Idan ko aka shekara baka sha ba baka sha sigari ba zaka iya ganin cewa kaima ka canza koman ka ya canza kana iya cin abinci yanda ya kamata ba kaman daba Sannan idan ka daɗe kana da barin shan sigari na tsawon shekara biyu shima yakan gyara maka ƙwaƙwalwa tunaninka da komai zaka fara zaka dawo yanda kusan mutum yanda yake kusan abaya da baka fara sha ba don rayuwan ka zata canza Idan ko ka sheraka goma sha biyar baka sha sigari ba toh rayuwarka zata dawo tamkar baka taba shan sigari ba domin a lokacin koman ka zai daidaita bugun zuciyarka zai daidaita numfashin ka zai daidaita huhunka zai samu lafiya sannan zaka ƙara samun walwala cikin jama’a bazaka rinƙa samun kyara da tsangwama ba. Sannan kuma bama zai inganta lafiyar gangar jikin ka kaɗai ba harta dana ƙwaƙwalwa zaka samu ƙwaƙwalwarka ta dawo tana tunani mai kyau da isasshen lafiya